Muuyuni wongaashingeyi iimaliwa oyo owala tayi longo nongeyi omuntu oha vulu okuya kutya omositola yoongaku eta landa mo oongaku dholudhi kehe dhoka ahala kutya odhina ondilo yithike peni shampa owala ta vulu okushi landa nena oshimaliwa osho tashi popi muuyuni wongaashingeyi

Ositola yiikutu omo moka hamu adhika iikutu ya yoolokathana, oohema ndhoka hadhi hondjwa nomashina gokuhondja. Ohadhi hondjwa okuza miiyata. Iiyata ohayi kala ya metwa nawa e tayi hondjwa oohema dhomaludhi ndhoka nduno hadhi landithwa moositola.

Iilandithomwa ya longwa miipilangi noshowo miiti. Aantu ohaya vulu okuninga iinima ya yoolokathana, taya vulu okuhonga sha miiti, shoka shi na ongushu ombwaanawa sho osha opala tashi nana omeho. Ohashi tulwa nee miipindi, opo shi landithwe po kiimaliwa yomwaalu gontumba.

Landa wiisindanene oshimaliwa koomuma oondola dhaNamibia omayovi gatano. Talela po nena oshitayi shositola shili popepi nangweye e to landa nokakalata koye kaNedBank okutameka muJuli sigo oKotomba 2025.

Ositola kehe konyala ohayi kala yina omugameninipo gwayo nenge ngoka eli naana metonatelo ewanawa yalyo, oha tala naana nawa takondolola kehe shoka shili mositola tatala iinima ngele oyafelafala nenge oyili tuu pethimbo natango nokulandithwa, tatala ngele aaniilonga otaya longo nawa ye tashanga ashihe shoka shapumbiwa okushangwa.

Omathigathano guuthanguthangu oga yunganekwa kombaanga yomo Namibia, ndjoka tayi kwathele opo mboka taya vene po yiisindanene oshimaliwa koomuma shomwaalu gontumba.

Iipundi yomatyofa ohayi adhika unene pomahala omawanawa unene tuu moombelewa, moositola dhontumba ,moombanga oshowo momahala gamwe ga yoolokathana ga simana. Oto adha muna omatyofa moka hamu kuutumba aantu ngele ya tegelela ya pewe omayakulo gawo gosheendelela.

Uuna toyi pomahaka gontumba, omahala gamwe ohaga kala naana ga opala, unene tuu omahala ngoka haga landitha iikulya, omahala ngoka haga landitha Iikunwa oshowo omahala galwe moombelewa mOombaanga, oha pukala puna iipundi iiwanawa mbyoka yalongwa naana momaSofa hayi landithwa noyina ondilo.

Ositola oyo ehala lyomalandithilo, moka hamu kala mu na iilandithomwa ya yoolokathana, yi li miikololo moka hayi kala yi li paendondo dha yoolokathana, ongele iikwathewa, iikulya oshowo yimwe yi ilile. Ohapu kala wo pu na omashina.

Isindanena okakalata kamwe komuukalata omulongo nantano womahooli, mboka wu na ongushu yoondola dhaNamibia eyovi limwe komutse.

Iisimpo oya simana noonkondo. Uuna wu yi na meke oho kala wu uvite nawa, wu na enyanyu kaaku na we. Oho kala to vulu okuninga kehe shoka wa hala okuninga. Oto vulu oku ilandela iikulya, oto vulu oku ilandela iikutu nakehe ompumbwe yoye ndjoka wa hala okukandula po noshimaliwa.

Ombaanga FNB, otayi etapo ompango muule woo wili 24,to tegelele konima yoo wili 24 manga inoo kutha ko oshimaliwa sho mwaalu ogundji kombaanga yoye.

Omiti odha simana molwaashoka ohamu zi iilongomwa ngaashi iipilangi mbyoka hayi longithwa miinima yayoolokathana , ohadhi landithwapo koositola ndhoka hadhi longo niilongomwa ngaashi iipundi, oombete noosikopa. Iipilangi ohayi longithwa woo okutungithwa.

Ehala lyoku kuntumba olya pumbwa oku kala tali monika nawa lyina iipundi iiwanawa mbyoka ya longwa miipilangi yo yatulwa nawa iilapi iiwanawa nuuna wa kutumbako kapena nande osha tashi ku tsu nenge tashi ku kalitha ino hala we oku kumtumba.

Momahala gomoondoolopa omu na iinima oyindji. Omu na oondunda dha longwa nawa, dho odha tulwa oosikopa osho wo iipundi yomatyofa, osho wo iitaafula. Iipundi yomatyofa ohayi kuutumbwa unene kaayendanandjila nenge kaatalelipo mboka taye ya talele po megumbo nopuutaafula opo hapu lilwa.

Ombaanga yaWindhoeka, kape na siku Ombaanga yoye tayi ku pula iimaliwa opo wu wene oshinima shontumba. Igamena ngwe mwene opo wa ha kengelelwe. Oto vulu ne okudhengela konola nohamano noyimwe ombali nomugoyi yaali, oyimwe nombali noonola yaali.

Aaniilonga yomombanga yotango yopashigwana oye li taya gandja omayakulo omawanawa kaakwathelwa ayehe nenge ayehe mboka haya longitha ombanga yetu yotango yopashigwana. Onkene oyi na okuyakula nawa nombili no nuundjolowele.

Oombanga dhontumba ohadhi kwashilipaleke omaudhano, oombanga odha simanekwa unene miilongo, oshoka odhina iimaliwa nohadhi kwashilipaleke omaudhano gontumba. Unene tuu omaudhano ngoka opo tage ya inaaga tseyika lelalela ngaashi omaudhano gomathigathano guuthanguthangu.

Ositola yomalandithilo moka hamu landithwa unene oomboloto. Oomboloto ohadhi telekwa nee nawa mehala moka etadhi tulwa miipindi, opo dhi landithwe po kwaamboka taye ya unene aalandi mboka yedhi hala.

Inda wukiilandele oompumbwe dhoye koAvo kositola hoka to vulu okwaadha iinima ya yoolokothana mefudho ndika. Shiiningila oshipu wuki imonene iinima yoye ngaashi oowili dhoko shikesho, omathano, oshowo yimwe ya yoolokothana endelela.

Pamwe naNedbank emanguluko lyoye ohali tameke nekwashilipaleko lyoye lyo petameko paungoye mwene.

Ositola yiihulunde, iikwamboga oshowo iiyimati. Oositola nkene dhi li po odhi na kutya kehe ositola ohayi landitha shike unene na yo oyi li unene kombinga ya shike. Oositola dhiihulunde niiyimati ohadhi landitha unene iinima mbyoka yi na sha nuunamapya.

Iipundi oya longwa momiti. Iipundi oya longwa momiti nelalakano ku kale haku kuutumbwa unene tuu momahala gomoondoolopa omu na oondunda dhokukuutumba moka aantu haya thikile, opo ya kale mo omutumba pehala lyo opala niitaafula, mpoka taya vulu wo okulila.

Oositola odho oku pingakanitha omuntu ngele ena shoka ahala okulanda oha gandja oshimaliwa pehala lyaashika ahala. Ta gandja oshimaliwa oshikukutu nenge shefo tapewa shoka ahala ongele oothewa, omagadhi, omilambo dhuunona nakehe shoka hashi landithwa mositola moka.

Ositola yiikutu yaalumentu ohayi landitha iikutu mbyoka hayi zalwa kootate, kaamati oshowo kuunona wuumati. Mositola oha mu kala nee muna omapopitha ngoka haga kala ga zalekwa oonguwo dhoka tadhi adhika moositola. Omapopitha ngoka oga tulwa po nelalakano opo aatali nenge aalandi ya tale nkene oshikutu shoka hashi opala komuntu.

Oositola ohadhi tu etele oompumbwe dhetu popepi. Oositola konyala oha dhi landitha kehe shoka dha hala okulanditha shili moolaka sha pakelwa nawa. Onkene onga aalandi ohaya yi nee taya ka landa shoka ya pumbwa taya faalele iimaliwa. Iinima moositola ohayi kala mo yina oondando dhawo shi ikwatelela kongushu yawo.

John okwa tokola okuya kefudho. Manga kwali ta tala kepandja lye lyokomalungula okwa mono ehala tali landithwa ewanawa lyoku za. Edhina lyehala ndyoka okwali tali monika lyiifaathana naandoka halongitha shito ashike edhina okwali li na omushangelo gwa yoolokathana.

Oohema odhili momalandithilo ohadhi hondjwa nee kaahondji yiikutu mboka futu iiyata eeta hondjo nomashina gawo eta yi tula momalandithilo opo dhilandithwe po ongele oohema dhOshiwambo noshowo oohema dhimwe dhi ili dhomaludhi ga yoolokathana .

Omathigathano guumbasikela olyo uudhano mboka hau unganekwa koshikondo shomaudhano noshowo shiiyenditho. Ohapu unganekwa nduno, opo aahingi yuuthanguthangu ya ka hinge yo yi isindanene sha. Ohaya kala nduno taya idheula, opo ya ka thike kesindano ye shi shi nawa.

Wayimina oma thigathano goku tondoka ga kwashili palekwa kOmbaanga yaVenduka. Omathigathano omatiligane, to tondoka nomutima aguhe, nohole pamwe nayo. Taga hulu mOsoondaha yomasiku omilongo mbali ga Juli, momayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Oolamba ohadhi eta uuyelele pomahala unene tuu methimbo lyuusiku, aantu ohatu minikilitha oolamba. Oolamba ohadhi vulu okulonga komamanya, po opu na ndhoka hadhi vulu okulonga kosola po opu na wo ndhoka hadhi longo kolusheno.

ikongela iilonga yoye yimwe ya gwedhwa po kiilonga mbyoka ho longo. To ikongele po iilonga yoye yopomunkulo mbyoka to vulu okugwedha po wi imonene iiyemo kwaa mbyoka pethimbo kuu na shi to ningi.

KoNedbank oto vulu okupewa oondjo. Kala owala wi ilongekidha okukwashipaleka, ndele to pulakene nawa omauyelele agehe. Okontalaka ndjo to vulu okupewa e tamu adha etsokumwe lyeni, oto vulu oku indila omwaalu gontumba gwiimaliwa, ngoye to ke yi shuna ko momasiku ngoka wa pewa niihohela.

Waana iisimpo nena ngoye kuna shoka to vulu oku ninga muuyuni mbuka wopaife. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu yasho, nena ngele tozi moshilongo shimwe wuuka moshilongo oshikwawo oho pewa iimaliwa yomOshilongo moka wuuka yithike pwaambyoka wazi nayo shoka ha twiithana (exchange rate) mbyoka hayi kala yili nawa.

Oomboloto, oomboloto odho iikulya hayi li wa kaantu mbyoka hayi longwa muusila woomboloto e tashi mbakekekwa nawa e tadhi tulwa neemomalandithilo opo aantu ya ye yekiilandele oomboloto dhawo. Ohadhi kala dhina oshimaliwa oshishona shoka kehe gumwe ta vulu oku yilanda ye i ipaluthe, ye a paluthe woo nofamili ye, ohashi kala nee shili moolaka moositola.

Wayimina ombaanga yoBank Windhoek noonkondo dhoye, ndele kapu na ku futa ko. Ila ngoye wu wayimine ombaanga yetu. Oompango nomalandulathano opo dhi li.

oBank Windhoek, oye eta po omikalo, ooproyeka ne dhopashimaliwa ndhoka tadhi kwathele niimaliwa oomiliuna omilongo mbali naheyali, tadhi investingwa mooproyeka ndhoka 4. Osheetwa po nee mooproyeka ndhoka ne, otadhi tungwa nenge tadhi tungululwa opo dhi opalekwe.

Omapingathanitho giimaliwa, iimaliwa yimwe oyina ongushu unene shivulithe iikwawo oshoka oyalongwa miinima yayoolokathana uunene ngaashi oondola dha America iimaliwa mbyoka oyina ongushu yivule iimaliwa iikwawo miilongo yayoolokathana oshowo moo kontinete dha yoolokathana, unene iilongo mbyoka yopookontinete dhomo America oyina iimaliwa yina ongushu unene oshowo mbyoka yili miilongo yo Asia shivulithe iilongo yo Africa.

PayPulse ogo omukalo goStandard Bank ngoka hagu longithwa moku mona iimaliwa kongodhi yoye, kutya kunasha ombaanga nande ino ninga ombaanga nedhina lyongodhi yoye, nena oho vulu oku tuminwa oshimaliwa noPayPulse ngoye to keyi nana ko. Mongeshefa yoye yokapana namo oto vulu oku kala wuna okapana koye ho landitha nookasitoma otadhi ku tumine ashike oshimaliwa noPayPulse.

Omakengelelo giimaliwa Yanda aluhe okukengelelwa kwiimaliwa tashi pitile kiinima yopaungomba, omapandja inaaga uthwa kombaanga yaNamibia, Bank Windhoek. Nena ngawo opu na aantu taya longitha edhina lyombaanga yo ya lile aantu iimaliwa momukalo gwa yoolokathana. Kashi li pawuyuuki, oshoka kapu na oshihako.

Oshimaliwa osho tashi popi muuyuni wongashingeyi, ngele kuna oshimaliwa ito vulu okulanda sha. Oto kala wala nothingo ya nogoka molwashoka kuna iimaliwa, oshoka iimaliwa ohayi landa iikulya moositola osho wo momikunda moka. Iimaliwa oya simana kehe nga mpoka uli, ngele kuna oshimaliwa nena owuna oku longa nuudhigu. Iiimaliwa ohatu yi longitha oku landa opo tumone sha.

Okakuku kOondjuhwa, Oondjuhwa oto vulu okudhi tungila okagumbo kadho niipeleki eto ka tula oombululu. Moka to vulu oku kala ho kala wa pungula Oondjuhwa dhoye nenge osho wo uuyuhwena opo wu kale tawu tekulwa nawa. Owa gamenwa kombepo, wa gamenwa komutenya osho wo kiilyani mbyoka tayi vulu oku lyapo oondjuhwa dhoye osho wo no ko mapuka.

Iimaliwa, kehe oshilongo muuyuni mbuka oshina ombaanga onene yo pashilongo ndjoka hatu ithana kutya Ombaanga yoshilongo shoka. Ngaashi koshimaliwa shombaanga yaTanzania oyena nayo ombaanga yawo onene moka hamu longwa iimaliwa yoshilongo shawo. Moka yo yene aakwashigwana haya hogololela ethano nenge nditye eyityo ndyoka hatu tulako oshilimbo shokethano lyoshimaliwa shawo.

FNB, nkene wuna oku kwashilipaleka omauyelel goye goombanga, ngoye tokala wuli meagameno lya gwanenena, FNB, ano ombanga yotango yopashigwana, mo Namibia.

Omalandithilo goositola. Oositola ogo omahala ngoka gomalandithilo haga kala ge na iipumbiwa ya yoolokathana. Odhi na oolaka moka hamu tulwa iinima mbyoka ya fa yiifaathana ngaashi ombinga yo onyama, ombinga yiikunwa, ombinga yiikwamboga. Aantu ohaya yi ko ye ki ikongele mo iikulya yawo nenge iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa e taa futu. Oositola ohadhi ohadhi gandja ompito yiilonga kaakwashigwana.

FNB ombaanga yoshigwana. Otaku tiwa kutya kala wu shi shi uuyelele mboka wu na okukala wa topolelathana nayakweni, uuyelele mboka wu na okukala wa pa omuntu gontumba nenge omuntu gopopepi nangoye. Kala wu shi shi nawa kutya ombaanga oya gamena uuyelele woye wu ni nongele owe wu gandja otawu ku etele wu ku tule moshiponga. Opu na nduno onomola ndjoka 06 2992222.

Epingakanitho lyiimaliwa ohali unene holoka uuna aantu taa ka talelapo iilongo okuza kiilongo yawo, sho tayi poongamba ohapewa nee iimaliwa yoshilongo moka uuka, yithike tuu pu mbyoka a li e na mondjato.

Dhindhilika: patulula okakalata koye komongodhi nuuyuni uupe nomukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi gwaBank Windhoek ngele wa shangitha okakalata koye aluhe. Bank Windhoek oyi na po okatumwalaka okape hoka ku uka kaalongithi yoongodhi ayehe moNamibia koonono noshowo aalongithi ayehe yuukalata noyoombaanga.

Esimano lyomiti niilonga yadho. Omiti odha simana unene oshoka ohadhi tu etele iiti mbyoka hayi longithwa okuhonga mo iinima ya simana unene ngaashi uutaafula wa simana, mboka hawu hongwa momiti e tawu kolongwa nawanawa noopainda e taku tulwa uutenda mboka we wu opaleka nawa. Uutaafula wokunana mo e tawu siikile.

Omvula ompe Oshikako oshipe moFNB, uudhano waakulukadhi otawu tameke momasiku 19 Januali 2026. Aakuthimbinga odho oongundu dhomaudhano dhi li omulongo nambali. Kapu na omukalo omuwanawa okutameka nomvula ompe.

Bank Windhoek kala wu uvite uugumbo pamwe nayo, ninga oondjodhi dhoye dhoshili dhiye moshili, mona omuntu ngoka eshishi nawa, opo eku pukulule nawa, opo wiilonge kombinga yombaanga. Opuna onomola ndjoka haya vulu oku kwatathana kombaanga.

Bank Windhoek! Kaleka po ngoye gamena nomukalo gwetu go paumwene gwiihohela. Ila, ndele to wayimine pamwe natse noku kaleka po uunshitwe noshowo iiniwe yetu.

Ehala lyokukutumba, ehala ndika pashitakumi ohatu lyithana osting room, moka hamukutumbiwa kayenda ngele tayeya megumbo tutye nande ayenda nandjila, oha thikile takutumbikwa moka puna omatyofa noka tafula kopalekeka kena unima tawuvitha omuntu nawa ngashi uuyapela nomambo nuulahite nulalelo opo hawu tetekwa poka ngele aantu otali.

Omathele gatano go EURO, mbika iimaliwa yomo Europe, mbika iimaliwa ndjoka hayi longithwa ko Europe mokulanda oompumbwe dhawo niimaliwa mbika oyina ongushu lela onene kweelekanitha kiimaliwa iikwawo.

Tula ongeshefa yoye moka alita ngoye wi imonenemo sha shomodjhato. Shangitha ongeshefa yoye nombaanga yo Nedbank opo wi imonene okashina koye hoka tovulu oku kalongitha kehe mpoka wuli ngoye to imonenemosha .shampa weka landa toka shangitha iiyemo yoye.

Iimaliwa yaNamibia iipe. Iimaliwa yaNamibia iipe oyo iimaliwa iiwanawa mbyoka hayi monika nawa noyi na ongushu ombwaanawa. ohatu yi longitha mokulanda, uuna tatu landa iinima yetu tse tatu pewa shoka twa hala. Iimaliwa yaNamibia oyi na ongushu, oshoka ohayi kwathele omuntu, ngele ku yi na ito vulu oku ikwathela ngoye ito vulu okulanda sha.

Iimaliwa oya simana unene ngaashi meputuko lopaife muuyuni, uuna ngele kuna oshimaliwa kuna shoka to vulu okuninga, oshoka oshimaliwa ohatu vulu okulanda iinima ya simana niimaliwa. Ngele kuna oshimaliwa ito vulu okulanda, ngoye ito vulu okukala wa ilandela iinima mbyoka wa hala. Nena owuna okukala wuna iimaliwa opo wu vule okulanda ngoye wu kuthepo ondjala noluhepo.

Ombaanga yo Standard Bank pethimbo ndika lyokwenye otayi vulu ku kukwashilipaleka. Inda molweendo lwoye lwokutalela po nohauto. Ngoye to vulu oku ilandela ohauto yoye ompe yiku endithe olweendo lwoye lwa simana.

Oka app kaFNB. Shotangotango inda mpoka pwa shangwa ndele to thindi mpoka pemwa shangwa 'my profile'. Hogolola omy profile natango ngoye opo wu vule oku tula ko omauyelele goye agehe. Ngoye to contact details dhoye noemail address yoye, ngoye to tsikile ko noku kwashilipaleka.

FNB ombaanga yo FNB oyinapo epulo, otovulu okutumbulu edhina lyomukalo ndjigilile ngoka tovulu oku inekela opo wu pungule oshimaliwa shoye?

Esimano lyuushitwe Uushitwe owa simana unene, unene tuu omiti, oshoka hadhi tu zile iinima mbyoka ya simana ngaashi omatyofa. Omatyofa oga longwa momiti omiti ndhoka tadhi hongwa e tadhi tulwa nawa iilapi kombanda, opo ku vule okukuutumba aantu oshowo oondhilewu nadho ohadhi kuthwa oondhilewu tadhi tulwa ko eta ku siikilwa nawa, opo aantu ya kuutumbe nawa yu uvite ombili.

Nedbank ombaanga moshilongo ndjoka hayi pungula, ompungulilo yiimaliwa tayi kwatha aantu yapungule iimaliwa yawo nombili yo yeke yi tale ko nethimbo ndyoka ye yi pumbwa. Thimbolimwe ohaye yi tulako opo yi indjipaleleko nohaye yi tulako opo kaaye yi longithe po. Ohayi kwathele wo momaudhano ngaashi otenisa.

Pamwe no Nictus, FNB yakwashilipaleka wo, ekopi lyo Kenwood Elementa Djo 1,7 L djoko lushone odjali djina iimaliwa N$ 719 mongaashingeyi odja kuluka djeya kondando N$ 799 ihakana ano.